Abarba, kankana, haa nder kondo. Abarba min ɗo nyaama ɗum, kankana min ɗo yara ɗum, fu man ɗum hunde nyaamugo on, min ɗo naftira be man bo min ɗo hauta furut be maajum, fu man min ɗo nyaama ɗum.

Gaasa ɗuuɗɗum ,debbo o ɗo rufiti gaasa may haa ɓaawo daande maako. Rowɓe ɗo geera hoore maɓbe ngam fawne ,musamman to ɓe yahan lamar ko banngal, ɓe ɓurdi fawnugo hoore may be may.

Dan kunne be sarka, Dan kunne be sarka roɓɓe on naftirta be mare, ɓe ɗo naftira be dan kunne roɓɓe ɗo wata ha nnopi maɓɓe, ɓeɗo naftira be sarka ɓe wata ha dande maɓɓe, fu man roɓɓe ɗo waɗa ɗum ngam faune.

Debbo ɗo dari, o ɗo wati riga ha ɓandu mako. o ɗo takki lalle ha jungo mako, o ɗo waɗi zobe ha hondu mako. Rowɓe ɗo takka lalle, ngam be vooɗa. Ɓe ɗo waɗa halagare ha jungo maɓɓe, fu man ngam paune.

Urdi min ɗo naftira be man, min ɗo peesa haa ɓanndu a min, min ɗo naftira be man peesa haa kare a min, he ɓa min uura, musamman to goɗɗo ɗo vurta, ɓe ɗuuɗi nafturgo be man.

Doya be bakru ɗo rufiti ha dow mai, doya minɗo nyama ɗum ɗo naftira be majum ɗo defa ha saare, woɓɓe ɗo defa ɗum banni ɓe nyama be bakuru be nyebbam, woɓɓe ɗo saa ɗum be nyebbam, fu mai ni hunde nyamugo on.

Morɗi ha hore debbo oɗo mori hore mako, oɗo rufiti gasa man ha balbeji mako, roɓe ɗo mora hore ngam ɓe voɗa, oɗo fauni oɗo wati nƴi'e makka.

Leeso. Min ɗon naftira be leeso, min ɗo waala haa do maajum, min ɗo jooɗa haa do man. Min ɗon naftira be leeso haa saare, asibiti, min ɗo wuuda be man haa hotel ji.

Fulawa ha sera kolta ɓe leɗɗeji fere ha sera lawol.

Kabej. Min ɗo naftira be kabej haa saare, min ɗo defa nyamdu min waɗa haa nder maajum. Woɓɓe ɗo waɗa haako be man, fu man ɗum hunde nyaamugo on.

Fande, min ɗo naftira ɓe fande ha sare, min ɗo harna gari ha nder maru. Min ɗo naftira be man min ɗo defa nyamdu ha nder man. Min ɗo dolla shaayi ha nder maru. Fuuman ɗum hunde nafturgo ha sare.

Koromje, laɓule, ɓe bob je hite, ɗo fauni ha palo. Korowal min ɗo jooɗa ha ɗow maru. Laɓule min ɗo wata ɗum ha winɗo ko ha ɗammugal je suɗu. Bob min ɗo naftira ɓe man ngam waɗina amin haske ha suɗu.

Morɗi hahore debbo, ɗo waɗi ɗankunne ha noffi mako, nda sarka ha dade mako.

Morɗi, ha hoore debbo, oɗo mori, oɗo waɗi pakin gaasa man, oɗo waɗi ɗan kunne ha noppi mako, oɗo waɗi sarka ha ndande, rewɓe on morata, rewɓe ɗo waɗa yeri ha noppi ɓedo waɗa sarka ha dande fuuman rewɓe ɗo waɗa gam faune.

Yeri be saka be zoɓe: Roɓe ɗo naftira be majum ɗo wada yeri ha noppi sarga ɓe ɗo wada ha ɗanɗe halagare ɓe ɗo wada ha jungo.

Laɓi min ɗo naftira be laɓi ha sare ɓeɗo hirsa mbala be man ɓeɗo hirsa gortugal be majum min ɗo naftira be man hasare min ɗo ta’a tattase, tingere be majum.

Kum, roɓe on huudata be maajum, roɓe ɗo naftira be man to ɓe sanci hore maɓɓe, ɓe looti, ɓe wuja nyebbam, ɓe wara ɓe safita gaasa maɓɓe maajum. Roɓe ɗo naftira be man ngam ɓe wo'ina gaasa mai.

Debbo ɗo dari ɓo ɗo takki lalle ha jungo mako ɓo ɗo wadi jawe ha jungo mai, roɓe on takkata lalle, ɓeɗo waɗa jawe ha jungo mabbe ngam faune fu man roɓe on wadata ngam faune.

Debbo do dari o do mori mordi ha hore mako odo rufiti gasa man ha bawo mako robe do mora mordi ha hore mabbe heba be voda fu man robe do naftira bedo mora gam paune.

"Korowal" minɗo naftira be korowal ha saare, ofis, makaranta. Korowal minɗo joɗa minɗo waala minɗo fauna ha sudu.

Sarka je juungu rowɓe on naftirta be man. Rowɓe ɗo naftira be sarka ɓe ɗo wata haa jungu maɓɓe do fauni.

Cookali, laɓi, folk. Min ɗo naftira bee cookali min ɗo nyaama nyiiri. Laɓi min ɗo ta’a ayaaba, mangoro, leemu. Folk min ɗo naftira bee may min nyaama taaliya koo indomi.

Faande, min ɗo naftira be faande ha saare. Min ɗo naftira be man min ɗo defa nyiri, ha der maajum. Min ɗo harna gaari ha nder, min ɗo dolla shayi ha nder maajum. Fu man min ɗo naftira be man ha sare.

Saare, mahinga, ɗo tarni be jamɗe.

Ƙosam ha nɗer kofi ɗakkere ha nɗer leɗa, kosam minɗo naftira ɓe man minɗo yara, minɗo wata dakkere ha nɗer mai min lawa min wata ɓe shuga min ɗo yara ɗum.

Kula, gora, , chokali, takaire, baskit. Kula mindowata yamdu bukon makaranta ha nder majun, gora min do wata ndyan, takaire min dowata hako, basket min dowata kareji man gabaɗeya ha nder maju, cokali midu yamira yamdu be maju.

Flawa ɗum ɗo nyaama. Flawa ɗo kwaaɓi ha nder taaso be ganyen albasa. Flawa min ɗo naftira min waɗa cincin, kek, donot.

Ɓukkon ɗo dari be yinifom haɓandu maɓɓe, ɓeɗo dari be hosiɓe hoto ha nder makaranta man.

Ɓukkon ɗo joɗi ha nder aji ɓe ɗo wati yunifom ɓe boro. Ɓeɗo joɗi ha dau benchi maɓɓe. Nda anti maɓɓe ɗo dari. Ɗum yaha makaranta gam min janga, to min mauni min heba kugal.

Korowal haa pellel kafinta, leggal ɗo dari haye haa ɓawo man, nda pilo ha dow korowal man. Min ɗo naftira be korowal, min ɗo joɗa, min ɗo fauna haa suudu be man.

Ɲƴamdu minɗo naftira be man, minɗo defa, min nyama ngam min haara.

Maakilin ɗo jeeri haa nder caago, maakilin, min ɗo naftira bee man haa saare, min ɗo waata haa burosh, min wogga hunnduko amin, min ɗo waɗa ɗum ngam saɓta hunnduko amin.

Tire, mindo naftira be tire hasare mindo wata kula ha dow majun, min do naftira beman min do shirya pilat ji be cokali sarvis spun patman ha dow majunm.

Koofi, min ɗo naftira be koofi ha saare, min ɗo waata gaari, tii, kare furut to koɗo wari min ɗo hokka mo ndiyam ha der.

Fanka ɗo wali ha leddi, min ɗo naftira be fanka to hite ɗon min kunna ɓokkina amin hendu.

Sarla be riga jeworɓe. Be ɗo watina ɓukkon kare to ɓe yiwi ɓe. Be ɗo watina be kare ha banɗu wabɓe. Min ɗo naffira be kare ha banɗu ngam surugal. Ɗebbo ngam be fauna ɓukkoi.

Ayon kare yite, min ɗo huda be man ha sare to yite ɗun, min ɗo wogga kare amin be man, min ɗo wugga gele himar fu man be mare.

Morɗi ha hore ɓingel oɗo waɗi dan kunne ha noppi mako, oɗo dari oɗo maɓɓi gite.

Jawe, rowɓe on naftirta be man. Rowɓe on watata jawe ha jungo maɓɓe. Ɓe ɗo waɗa ɗum ngam paune, musamman to ɓe vurtan, ko ɓe yaha ɓangal, ko biki fere ɓe ɓurdi faunugo be mare.

Apple be inibi minɗo nyama nde nyamugo on minɗo naftira be man min nyama minɗo dirɓa ɗum ha blender min yara ndiyam man mi waɗira juice be man wodɓe ɗo taita ɗum ɓe waɗa fruit be man.

Fulawa ɗo aawi haa saare, fulawa min ɗo aawa ɗum ngam fawne, woɓɓe ɗo aawa ɗum haa asibiti, woɓɓe bo ɗo aawa haa makarantaje, fu man ɓe ɗo fawnira pellel on, be man.

Sarka jei vurtata be inde ha dande mai. Minin roɓe on naftirta be sarka mai, ɓe ɗo wata hadande gam paune. Roɓe ɗo subta ko moi be inde mun hadau sarka mai.

Deftere al-ƙur'ani. Min ɗo naftira be majum, min ɗo janga heɓa min anda ko diina amin vi.

Nagge, min ɗo dura Nagge, min ɗo heɓa kosam ha ɓandu majum, be nyebbam, min ɗo ta’a kusel mai min nyama woɓɓe ɗo sora kusel mai.

Boro ɗo jeeri haa nder shaago. Boro rowɓe on naftirta be man, rowɓe ɗo wata boro haa jungo, ɓeɗo faunira be man. Fuu man ɗum hunde faune rowɓe on.

Goɗɗo haa dow puccu o ɗo ɓamti gomako o ɗo jogi leggal.

Kadtakoje ha himɓe kafinta, ɓeɗo luuda be majun ɓeɗo korowal leeso.

Keke napeb min ɗo naftira be keke napeb, kuje va’'ugo on. Min ɗo naftira be man ,min ɗo yaha makaranta ,ofis, luumo be maajmu.

Ɗeɓɓo ɗo jooɗi, oɗo mori morɗi ha hore maako. Oɗo waɗi pakin gasamai. Roɓe on morata, roɓe ɗo mora hore maɓɓe ngam hore maɓɓe voɗa. Ɓe ɗo waɗa ɗum ngam paune.

Mordi ha hore ɓingel oɗo joɗi oɗo rufiti morɗi man fere ha les fere bo oɗo mobi ɗum ha dow roɓɓe on morata, ɓeɗo mora ngam paune musammam ɓukkon ɓe ɗo fauna be man.

Debbo ɗo joɗi oɗo mori morɗi ha hore mako. odo rufiti gasa man ha ɓawo mako. Roɓe on morata. Roɓe ɗo mora ngam be fauna hore maɓɓe musamman to ɓe vurtan. Fuuman roɓe ɗo waɗa ngam paune.

kofi in ɗonaftirabe kofi ha sare min ɗo waata gari min yaara ko kuma tii ko ndiyam ha der maajun min yaara.

Kofi jug kofi minɗo naftira beman minɗo wata ndiyam ha nder, minɗo waɗa ngari ha nder mare min yara, jug minɗo wata ngari ha nder man, minɗo waɗa ndiyam ha nder man, minɗo waɗa fruit ha nder majum, fu man ɗum hunde hudugo ha saare.

Padeji do jeri ha shago pade roɓe do naftira be man worɓe ma do naftira be majum roɓe mindo pada pade ha kosde ngam paune min do naftira be man mindo wata musamman to min vurta.

debbo do dari , odo suddi gele, odo wadi riga juddum ha bandu mako. Atampa, atampa kare on min do wata ha bandu ,bedo borna kare ngam surungal ,be do wada dum ngam Paune, fu man dum hunde surungal.

Puccu ɗo dari. Ɓe ɗo naftira be puccu ɓe ɗo va’a ɗum musamman wakkati julde ɓe ɗo fauna ɗum ɓe va’a be ya ɓe samna ha yonde Lamiɗo.

Labule, be korowal, esi ɗo naftira be majun ha sudu, ɓeɗo faunira ha palo.

Fande minɗo naftira be fande ha sare, hotelji, minɗo naftira be fande minɗo defa nyamdu, minɗo harna gari, minɗo dolla shayi ha nder majum.

Doogon riiga, rooɓ e on naftirta be man, ɗo waata dogoriga haa ɓanndu maɓɓe, ɓe ɗo waɗa ɗum ngam suurungal, ɓe ɗo waɗa ɗum ngam pawne fuuman rooɓe ɗo waɗa ɗum ngam pawne.

Debbo do dari o do loti hore mako do vodi odo safitiɗum haɓawo dade mako ,o do wadi dankunne ha noppi mako roɓe on faunata dopat roɓe dowada gam faune.

Frij minɗo naftira be frij hasare, mindo wata ndiyam fewi namin hander to yite ɗon minɗo kunnane minwatan furusalat ha nder maru fuman ɗum feunina amin.

Ɗankunne, sarka, zobe, jawe, roɓe on naftirta be maru. Ɓe ɗo wata ɗankunne ha noppi, sarka ɓe ɗo wata ha daannde, zobe ɓe ɗo wata ha hoondu, jawe ɓe do wata ha jungo. Fu man ɗum hunnde faunugo roɓe on.

"Firij" min ɗo naftira bee maajum ha saare, ha "oofis", min ɗo waata ndiyam amin "kookuma dirinka" ga feewa.

Debbo ɗo dari bo ɗo mori morɗi ha hore mako o ɗo rufiti gasa man ha ɓawo mako, jungo mako gotel bo ɗo jogiri gasa man, odo waɗi agogo ha jungo mako be jawe, roɓe doy wada ɗo fu ngam faune.

Nyeɓɓam looshon, roɓe ɗo naftira ɓe nyeɓɓam. Ɓe ɗo wuja ha ɓanɗu maɓɓe heɓa ɓanɗu maɓɓe voɗa. Roɓe ɗo naftira ɓe nyeɓɓam, ngam ɓanɗu maɓɓe vooɗa. Musamman wakkati jangol heɓa taɓe furɗa.

Jawe ha jungo debbo guda tati o ɗo wati ha jungo mako. Roobe ɗo wata jawe hajungo mabbe ngam paune musamman to ɓe wurtan ko wakkati julde. Ɓe ɗo fauna be majum.

Pulet, cokaali, koofi. Min ɗo naftira bee pulet, min ɗo waata nyaamdu haa dow maajum. Min ɗo naftira bee cookali min ɗo nyaama nyaamdu bee man. Koofi min ɗo waɗa gaari, tii haa nder maaru. Fuu man ɗum huunde nafturgo haa saare on.

Apule, min ɗo nyama apule, apule min ɗo naftira be man min ɗo nyama ɗum bannin, woɓɓe ɗo taita ɗum ɓe hauta be kankana ɓe waɗa furut.

Korwal ɗo joli ha shakantere ɗo Mabbi be leda. Korwal minɗo Naftira be man minɗo joɗa ha dou mare. Minɗo wala ha dou mare, mindo huda be man ha Sare, Makarantajin, Asibiti.

Ɓingel debbo oɗo dari, oɗo mori morɗi ha hore mako, oɗo rufiti morɗi man fere ha yeso mako oɗo waɗi bit ha morɗi man oɗo takki lalle ha jungo mako ɓeɗo fauna bukkoi ngam ɓe voɗa.

Bilanda, min ɗo naftira be bilada hasare min ɗon markiɗa tattase attarugu be tingere. bannin bo min ɗo naftira beman min ɗo hauta, min ɗo dirɓa furut salat beman.

Lalle debbo ɗo takki lalle ha jungo maako oɗo wadi zoɓe ha hodu man lalle roɓe on takkata ɓedo takka ɗum ngam paune ɓedo wada zoɓe ha jungo maɓɓe fu man ngam paune.

Urdije ha shago wurdi ɓukkoi ɓe do naftira be man to be yewi ɓukkon ɓe do wujina ɓe ha bandu maɓɓe ɓedo watina ɓe bo halumse maɓɓe heba be ura fu man ɗum hunde urugo.

Tumaatur, min ɗo naftira be man ha saare, tumaatur min ɗo defa on be man, min ɗo waɗa takai be majum min ɗo huuda be man ha saare, fuu man ɗum hunde nyamugo on.

Korwal, minɗo naftira be korwal minɗo joɗa, minɗo wala ha dow maru, korwal minɗo naftira be man ha sari, minɗo naftira bemai ha makaranta, minɗo naftira be man ha ofis.

Fauda ha jungo be lalle. Fauda roɓe on naftirta be man ɓeɗo wata ha yeso maɓɓe ngam faune. Musamman wakkati to ɓe vurtan. Lalle roɓe on takkata ha jungo maɓɓe. Fuman roɓe ɗo huda be man ngam...

Plate mindo naftira be majum hasare, mindo naftira be plate mindo wata nyamdu hader mindo wata ndiyam hader majun plate min do naftira beman min shirya kofije hader.

Frij min ɗo naftira be frij haa saare, min ɗo waata piyo wata haa nder man. Min ɗo waɗa kosam haa nder man. Min ɗo waɗa kusel, min siga haa nder man. To ɗon hiite minɗo kunna ngam fewa.

Fulawa min ɗo naftira be fulawa haa sare, min ɗo aawa fulawa ngam pawne, ɓe ɗo aawa haa saare, woɓbe ɗo aawa ɗum a asibiti, burna ɗo aawa a makaranta, fu man ɗum hunde pawne on.

Bolom bolom min ɗon naftira be bolon bolon ɓe ɗo waɗa faune ha pellel musamman ha pellel ɓangal ko pellel dina ko pellel be waɗata badde ɓe ɗo naftira be man ngam faune.

Debbo do dari o do mambi yeso mako odo suddi gele odo wati halagare, ha jungo mako odo wadi agogo ha jungo mako, odo ha jungo gotel odo wati jawe fu man robe on naftirta be man gam paune.

Paɗe je roɓe paɗe roɓe do naftira be man ɓeɗo wata ha kosɗe maɓɓe ɓeɗo waɗa ɗum ngam paune musamman to ɓe vurtan ɓeɗo faɗa paɗe be vurta fuman ngam paune.

Leggal be zarto. Zarto, ɓe ɗo ta’ira leggal be majum. Leggal min ɗo naftira be man min ɗo huɓɓa hite be majum, min ɗo defira. Fuuman ɗum hunde nafturgo ha sare on.

Nyebbe, minɗo naftira be nyebbe mindo nyama dum. Nyebbe, min ɗo yaara inji ɓe dirɓina amin min ɗoo naftira be man min ɗo waɗa kosai, min ɗo waɗa alele be maajum min nyama.

Deftere ɗozani be hoto sare ha sereman be mota, mota minɗo naftire be mota, min ɗo ya halumo, ofis, makaranta.

Gas. Min ɗon naftira be gas. Min ɗo defa nyamdu beman, min ɗon harna gaari, min dollan tii, min min defan haako be man.

Morɗi ha hore debbo, ɗo wati ɗankunne, oɗo dari owati jungo mako ha nobbi.

Debbo ɗo mori morɗi ha hore mako, oɗo turni hore man, roɓe on morata, roɓe ɗo mora hore maɓɓe ngam paune, heɓa ɓe voɗa musamman toh be vurtan ko to beyan bangal.

Sarka, ɗo jooɗi haa dow kaapet, min ɗo naftira bee sarka min ɗo waata haa daande.

Julurde. mindo naftira be maajum mindo julaa ha nder mare mindo janga deftejii, alkur'ani ha nderman musamman wakkati somai mindo waɗa tafsir ha nder maree.

Sukul direva huwoɓe hite hamɓe naftirta be man. Ɓe ɗo naftira be man bo ɓe ɗo gera rediyo, tivi, ɓe ɗo naftira be man haa gerugo tiransfom. Huwoɓe hite hamɓe naftirta be.

korowal be tebur min ɗo naftira be korowal jodugo min ɗo naftira be tebur be ha sigugo nyamdu.

Labi minɗo naftira be laɓi minta'a alayya h, baskoje, follere, minɗo naftira beman ha sare.

Debbo ɗo dari. Oɗo waati kare atampa dogor riga oɗo dari. Rooɓe ɗo waata kare haa ɓandu maɓɓe ngam surungal, musamman to ɓe vurtan, ɓe ɗo waɗa ɗum ngam paune.

Jarida be awarworu ha dow mai. Jarida, min ɗo naftira be jarida ha sare heɓa min anda ko doggata habaruji ha duniya. Halagare rowɓe on watata ngam faune.

Sarka je kosɗe roɓe’on hudata beman, roɓe ɗon wata sarka hakosɗe maɓɓe ngam be voɗa ɗofu roɓe’on waɗata.

Rooɓe ɗo jooɗi dok korowal, gooto ɗo waati kare al'aada jey pullo, o waati oldi haa hoore mɗako be noppi maɗko, be daande, gooto ɗo jogi bayro be deftere.

Lalle haa jungo debbo o ɗo zaani, lalle o ɗo waati jawe haa jungo maako roɓe on takkata lalle, roɓe on watata jawe haa jungo maɓɓe, fuu man roɓe ɗo waɗa ɗum ngam paune.

Agogo ha jungo, agogo robe ɓe worbe pat do naftira be majum, ɓeɗa wata ha jungu maɓɓe ngam faune, musamman to ɓe vurtan be ɓurdi faunu go be mare.

Rooba, minɗonaftira be rooba, min ɗoo wata gaari ha nder, ko kuma marori ko biriji, minɗoo shiryadum hakiccen.

Pirinta, ɓe ɗo naftira be majum ha waɗugo pintin wunde, woɓɓe ɗo naftira be majum ha ofis, woɓɓe ɗo naftira be majum ha shago.

Kapet do ve’iti hacaka pellel, kapet mindo naftira beman ha sare, mindo we’ita ha palo, mindo joda ha domare mindo wala bo ha domare mindo fauna sudu beman.

Korowal min ɗo naftira be korowal minɗo joɗa ha dou mare, minɗo wala ha dou mare, min ɗo faunira sudu be mare, fu man ɗum hunde joɗugo on.

Zoobe, ɓe ɗon naftira bee may, haa waatugo haa hoondu.

Pellel sorgo nyamdu tebul be koromje ɗo joɗi nda goɗɗo ɗo jodi oɗo waɗa waya, oɗo waɗi waya ha noppi mako, tebul ɓe ɗo siga nyamdu ha dou, korwal ɓe ɗo joɗa ɓe nyama nyamdu ha dou majum.

Zobe ha jungo debbo oɗo takki lalle ha peɗeli mako roɓɓe be worɓɓe fu ɗo wata zobe ha hoɗu maɓɓe fu man ɓe ɗo waɗa on ngam paune.

liɗɗi keccum min ɗo nyaama liddi min ɗo naftira bee man haa saare min ɗo defa ɗum, woɓɓe ɗo defa ɗum bannin ɓe nyaama, woɓɓe to sa’a ɗum bee nyebbam ɓe nyaama ɗum, fuu man ɗum huunde nyaamugo.

Mase, hunde nyamugo, min ɗo naftira bemai, woɓɓe ɗo nyama bannin, woɓɓe bo ɗo hauta be hako.

Deftere bezane goɗɗo oɗo joɗi be difti ha yeso mako.

Korwal minɗo naftira be man ha sare, minɗo joɗa ha dou maru, minɗo naftira be man ha ofisji, makaranta, min ɗon wuda be man, mindo joɗa ha dou mare.

Restaran korwal, be tebul, nda aflawa ha caka tebul man, korwal minɗo joɗa ha dou maru, tebul min ɗo shirya nyamduji ha dou man min joɗa, min nyama.

Leso min ɗo naftira be leso ha sare hotel ji, leso min ɗo naftira be man min ve’ita min wala min joɗa min siuta ha tonton.

Mota minɗo narfira be mota minɗo yada hajeji amin be man, minɗo narfira be mota minɗo ya fellel kugal be man, minɗo yaha lumo be mare, fuman ɗum hunde ba'ugo on.

Jungo ɗebbo. oɗo wati jawe ha jungo man.

Lariya, Minɗou Naftira be Lariya Ha Sare. Mindou Seɗa Kurori Be Majum. Toumin Lawi Biriji Minɗo Siwa Be Majum, Fuman Ɗum Hunde Naftirgo Ha Sare On.

Kankana abarba ɗo hauti ha nder kofi, kankana min ɗo nyama ɗum, abarba minɗo nyama, ɓe ɗo wati ɗum ha nder kofi ɓe ɗo hauti frud majum, fu man ɓe ɗo yara on.

Dankali turawa ha nder kondo, dankali ɗum ɗo naftira be man, woɓbe ɗo defa ɗum bannin ɓedo nyama, woɓbe bo ɗo sa'a ɗum be nyebbam ɓeɗo nyama ɗum, fu man ɗum hunde nyamugo on.

Cookaliiji, ɗo jeerindiri haa nder caago, min ɗo naftira be cookali, min ɗo defa haako be may.

Debbo ɗo jooɗi. Oɗo fauni yeeso maako, oɗo waati gazal, jambaki, haa hunduko maako, oɗo waɗi yeri haa noppi, oɗo waati sarka haa ndaande, oɗo waɗi agogo haa jungo maako. Fu man rooɓe ɗo naftira be man ngam paune.

debbo ɗo safiti hore mako oɗo wati dan kunne ha noppi oɗo wadɗi sarka ha dade mako, roɓɓe ɗo safita hore maɓbe ɓe lota ɓe labbina ngam voɗɗa ɓeɗo waɗa sarka gam faune.

Fulawaji ɗo awi ha sare, fulawa ɓe ɗo awa ɗum ha sare heɓa wo’’ina pellel voɗa, ɗo voɗa masin, ɓeɗo waɗa ɗum ngam paune, ɓe ɗo awa ɗum bo ha makaranta, be ha ofisji, fu man ɗum hunde paune on.

Firij min ɗo naftira be man ha sare to yitee ɗon min ɗo kunna min wata ndiyam fewnina amin, minɗo wata kusel ha nder, min ɗo siga liɗɗi ha nder majum, mindo wata kuje yarugo ba drinks ha fuman ngam fewa.

Keke kosɗe ɗiɗi minɗo naftire be man min ɗo va’a, min ɗo yaha lumo, makaranta be majum min ɗo naftira be keke min ɗo yada asbiti ha dow man. Ɗo waddina amin sauki.

Ɓukkoi ɗo joɗi ha dou korwal, ɓe ɗo lara deftere maɓɓe.

Debbo ɗo dari caka sare, oɗo waɗi dogon riga oɗo paɗi paɗe oɗo suddi be kare mai.

Goɗɗo ɗo dari oɗo joggi ballot pepe, wakkati zaɓe min naftirta be majum, min ɗo naftira be mai ko wakkati zaɓe to waɗi ɓe ya ɓe subta himɓe siyasa ha dow majum.

Mayo mayo majun minɗo naftira be man minɗo nyeɗa ndiyam minɗo defira be majum

Debbo ɗo dari. Oɗo moori morɗi haa hoore maako, oɗo rufiti morɗi man haa ɓaawo maako. Rooɓe ɗo mora morɗi haa hoore maɓɓe ngam paune ɓe vauɗa.

Ɗan-kunneji min ɗo naftira be ɗan-kunne roɓe on hudata be man. Ɓeɗo wata ha noppi maɓɓe ɓeɗo waɗa ɗum ngam faune musamman to ɓe vurtan ko wakkati biki ko ɓangal.

Worɓɓe ji ɗo dari ɓedo wati jompa, ɓeɗo wati hula, hula worɓe ɗo wata be kare ngam surugal, ɓeɗo fauna fuman worɓe ɗo naftira be man ngam paune.

Tattase miɗo naftira be-tattase ha sare min ɗo defira nyamdu ɓe majum tattase min ɗo naftira be mai min ta’a min wata ha ɗou salat ɓe kabej min hauta min nyama ɗum.

Korowal ɗo joɗi ha chaka daldal, korowal min ɗo naftira be mai min ɗo joɗa ha dou mare min ɗo naftira be man mindo shirya ha palo ngam bo’’ina palo mindo naftira be man ha chi’i ha makaranta, ha ofisje fu ngam joduiki.

Bairo min ɗo naftira be bairo min ɗo vinda ha deftere be maji min ɗo naftira be bairo makaranta, asibity, office.

Jariada min ɗo naftira bee jariida haa saare, min ɗo naftira bee jariida haa oofis. Jariida min ɗo naftira bee man ngam anndugo ko wontiri, labariiji haa ko shafi raayuwa duuniya.

Hoorde ha nder baasket. Menɗon naftiira be hoorde menɗo haarna gaari be maare ha Saare .Menɗoo naftiira be basket menɗoo ɓooftaa dotti men waata ha nderman tomwwn vuuwi. Fuuman ɗum huunde naftireego ha Saare'on.

Julurɗe worbe ɗon mofti ha julurɗe. julurɗe pellel himbe julata on ha ɗowman ha dermarei l. Beɗo janga alkur'ani ha ɗermare ɓeɗo waɗa wa'aziji ha ɗermajum.

Debbo ɗo dari, morɗi ha hore mako, o ɗo haɓɓi hore man be hunde, fauni oɗo wadi dan kunne ha noppi mako, rewɓeɗo mora hore gam faune, ɓe ɗo wata ɗan kunne gam faune.

Dan kunneji, ɗo jeriɗiri ha ɗow ɗurowa. Dan kunne roɓe on naftirta ɓe man man. Ɓe ɗo wata ha noppi. Ɓe ɗo wata sarka ha nɗaɗe. Roɓe ɗo naftir ɓe man, ngam faune, ngam ɓe vooɗa.

Bingel do jodi hado korowal nyamduji do jeri hado tebul, min do naftira be nyamdu min do nyama, da kek ha yeso bingel majum be do fauni dum bedo vindi bindi ha do majum.

Zaane debbo oɗo dari. Ɓe ɗo waatini mo hula haa hore. Nda oldi haa dande maako, oɗo waɗi aworworo haa jungo, ɓe yeri haa noppi maako, je gargajiya.

Jaɓɓe: Min ɗo naftira be jaɓɓe ha sare min do harna gari min wata ha nder man. Jaɓɓe min ɗo naftira be man min ɗo waɗa jus be majum fuman ɗum hunde yarugo on.

Salat min ɗon nyama min ɗon naftira be salat woɓɓe ɗo rufa hadomarori ɓe nyama, woɓɓe ɗo naftira beman ɓe waɗa bakuru ɓe waɗa dambu beman.

Leeso min ɗo naftira be leeso min ɗo wala haa doman, mindo joda haa do majum, durowa mindo naftira be man mindo wata dereji amin, ko pauda hunde faune jero ɓe.

Tumatur, karas, tattaase, grin bins, attarugu. Ɓe ɗo naftira be maajum, ha defigo nyamdu.

Feho, min ɗo naftira be feho ha saare, min ɗo tamsa maase be majum, feho woɓɓe ɗo naftira be man ɓe ɗo tamsa maase ha dou laawol ɓe ɗo sora ɓe heɓa ceede.